en tout cas xayma bu fekkee benn hectare la fan ak fan lañ laan wala xaaju hectare lañ laal donc évaluation bu risque boobu noonu lay demee donc buñu xamee ne ci benn hectare demie hectare la laal demie hectare ñu xayma ko en pourcentage ñaata waroon a génnee donc ci la ñuy def calcul boobu ndàmp la donc pour xoo pour pour <hesitation> gàttal ko ci façon assurance yi nii lay demee bu fekkee assurance perte récolte la kooku xayma bi dañuy dem ba sa biir tool xayma ko fekk yow dèjà nga def déclaration mais bu fekkee assurance indicelle la foofu jarul ñu dem ci benn tool pour dem vérification kooku données satélitaires yi wala données <hesitation> pluviométriques ANACIM yi ñoom ci loolu ñuy sukkandiku pour xool ngàncax bi ndox bu mu soxla ñëw na wala ñëwul ni muy ñëwee aussi est que ni muy ñëwee ñëwin bi baax na wala baaxul noonu daal lay demee
<breath> kon nga <hesitation> ba tey rek ñu ngi jàkkaarloo ak <hesitation> maanaan di jokkalante ak ñi nga xam ne moo di auditeurs yi <breath> ci seen i biir waxtaan di jokkalante ba tey rek ci 33 <breath> 981 29 31 <breath> ñu xaarandi seen <hesitation> émission la kon nag waxtaan bi nag yéen a ko moom <breath> <hesitation> di li wax rek <hesitation> monsieur Cissokho <breath> ba tey rek ci wàllum assurance bi assurance récolte moom tamit <hesitation> fan lay demee
<breath> waaw xam nga assurance récolte moom laa moom laa firi nii parce que énoom ñëpp ci assurance agricole la ñu bokk moo tax ma ne la assurance agricole moom moo ëmb assurance perte récolte ëmb assurance indicelle ëmb yeneen assurance bon spécifiée donc yooyu yëpp ci ci assurance agricole lañ bokk je crois que loolu la ñu nekk noonu ak xëy na façon xayma ndax ni ni ñu koy xaymawee waaye nag am na beneen xeetu assurance boo xam ne

<breath> <hesitation> parce que loolu avantage bi assurance stock d' abord mooy lan mooy que nit ki yàlla dogal na béy nga <hesitation> nawet bi baax na li nga war a dundee génne nga mu dese la la surplus <hesitation> bare na <breath> jamono yi nga xam ne war ngaa dem ci marché bi di ko mbapat di ko jaay noonu à bas prix parce que day bare di si jaay ay prix yu yu moins chers vraiment loolu <hesitation> doo ci am avantage donc da ngeen di koy stocker ci lu ñuy woowee ay banque céréaliaires yoo xam ne nu gox yu bare am nañ ko donc boo ko stocké foofu loolu da lay permettre au moins nga denc ko boo ko dencee alors dina egg jamono boo xamante ne prix bi dina yéeg prix bu yéegee nga mun koo jaay donc fi ngeen di dajalee seen i stock yi yëpp stock ku gerte

di ko stocké foofu assurance am na wàll bum ci mun a def mooy aar li ngeen stocké parce que mu mun ngeen ko stocké gars yi ñëw dajji bunt bi sàcc ko bu boobaa perte lay doon bu ngeen ko stocké kenn xamul mais lakk-lakk ñëw dugg lakk seen stock yëpp mën na ko stocké stockage * yi damm ah ay nuisibles ñëw gunóor yi dugg ci max yi dugg lekk affaire yi mu yàqu donc loolu aussi assurance am na si solution moom la ñuy woowee moom la ñuy woowee assurance stock donc loolu aussi fépp foo xam ne banque céréaliaire mu nga fa te ñuy stocké dugub jàmbur week mboqu jàmbur yeeg gerte jàmbur yi te gàllankoor yi mun na leen dal assurance en tout cas wax na leen ni que :fraam nañu solution pour loolu moom la ñu woowee te gis naa fi aussi ay magasins yu bare

yoo xam ne am na ay magasins de stockage yu ndand yoo xam ne ay

<hesitation> coopératives yooyu yoo xam ne stock

waaw mun nañ ñëw vraiment si seen magasin seen coopératives yi <breath> stock yi fa nekk ñu assuré ko ci CNAAS ñoom aussi produit la boo xam ne pour vraiment lu aar seen i seen alal waaw
<breath> <hesitation> ba tey rek <hesitation> ci biir <hesitation> waxtaan bile nag nee naa leen 33 981 29 31 jokkalante yéen ñii yéen a ko moom <breath> mbokk <hesitation> sàmmkat yi béykat yi nappkat yi ñëpp a ko bokk ndaxte <breath> assurance kon nag képp ku ci dugg rek di nga ci am sa njëriñ <breath> te di nga ci am lu leer tamit ndaxte assurance yéen la fi nekkal <breath> yéen a tax mu sampu fii kon nag boobaa nag bu leen ci tàyyi bu leen ci ragal <breath> ñëw leen ci assurance ndaxte seen liggéey la <breath> <hesitation> monsieur Cissokho ba tey rek <hesitation> nee nañu assurance <breath> récolte wax nañu sànq ñun si loolu ci wàllu woowu defe naa ne tamit joxe nga ci tontu est ce que <hesitation> ci wàllum <hesitation> maanaam jur yi di bàyyi jur yi di dem wala daay loolu yëpp waxtaan nañu ci <breath> defee naa ni tamit mbokk yi am nañ ci <hesitation> li ñu ci bëgg wala <breath> mu di <hesitation> ci wàllum récolte bi <hesitation> loo xam ne da nga ko béy ba pare <breath> ñu ñëw sàcc ko sa ginnaaw li nga béyoon yëpp si sa yaakaar dugg ci <breath> waaye xëy benn bés rek nga fekk <hesitation> am ñoo xam ne jaar nañu fa <breath> bu dee ci wàllum dugub bi la wala mboq mi la loolu tamit <hesitation> assurance lan la fay wax
<breath> ok <hesitation> loolu lu ñuy seetlu la <hesitation> ndaxte day am nit ki vraiment sonn depuis mu ji ba góob dajale xaar mu wow pour ñu bàcc ko bu dee gerte la wala ñu dagg mboq yi wala <hesitation> muy * gars yi dem ci guddi di ko sàcc alors malheureusement <hesitation> assurance dafa am fu muy tàmbalee ak fu muy jeexee <smacks lips> assurance mu nga tàmbalee fi nga xam ne ji nga ba fi nga xam ne yëf yi ñor na waaw vraiment <hesitation>

Aliou pardon wàññil rajo bi wàññi <noise> allo waaw nga ne tur wi Aliou Diaby Kër Daouda waaw bisimilah Aliou Diaby

bu dee

Aliou pardon soril portable bi tuuti sa géméñ ndax ñu mën a parce que ba day waaw

waaw dégg waaw waxal

assurance bu fekkee ne

<crosstalk> na tëj kii bi <crosstalk>

voilà da ngay fay rajo bi carrément voilà <hesitation> <hesitation> voi voilà

waaw

waaw

ah d' accord d' accord comprendre naa c' est à dire que keroog dama ne

<breath> te effectivement

tey jii nii ci bu fekkee

am na aussi ci programme Pader

tëj na programme boobu

léegi programme mu Pader bi normalement boobu tamit le

waaw démb la tëj

yaa ngi may déglu si waaw mun nga couper mun nga couper nga déglu mun nga couper
kon
waaw dama ne <hesitation> pour ñoo xam ne CNAAS mu ngi liggéey ak ñoom ci ay programmes CNAAS dafa lëkkaloo ak Pader CNAAS lëkkaloo ak programme alimentaire mondial ci programme 4R bi <breath> kii <hesitation> Aliou bu dëkk Kër Daouda bokk na ci programme 4R boo xam ne seq nañu ko <hesitation> ak <hesitation> seen zone <breath> bu dee programme boobu la bokk ci programme 4R ci assurance indicelle bi boobu tëj na ndaxte association bu fa nekk ñu koy woowee Jokare Endam <breath> bi rencenser Koundiao Souare Fulakolon ak Kër Daouda Kër Daouda ëmb ay Parampampi 1 ak Parampami 2 <breath> boobu tëj nañ ko ndaxte association bu fa nekk Jokare Endam <breath> xayma nañ ñëpp képp ko bugg a bokk bokk na ci jox nañ ñu liste bi ba conclure nañ ko ba jébal ko Dakar kon foofu kenn munatul cee dugg mais bu fekkee aussi am na ay groupements yoo xam ne bokk naénu ci programme Pader moom laay wax démb la ñu tëjoon programme boobu <breath> waaye bi ma laajtee ñu ne mun nañ ko ubbi ba le 5 maanaam àjjuma bu ñëw yaakaar naa mooy le 5 je crois <hesitation> le 5 mun nañu ko ubbi ba le 5 <breath> donc fii ba le 5 bépp groupement boo xamante ne bokk nga ci programme Pader bi war ngaa mun a jese <noise> si CNAAS avant le 5 nga indi sa liste ñi bugg a abokk ci assurance bi ñu wax la ñaata ngeen war a fay par hectare nga fay nga bokk ci assurance bi balaa le 5 <breath> loolu laa doon wax <hesitation> Aliou Aliou Diaby loolu laa doon wax <breath> mais bu fekkee assurance yow nit kott nga yow dong nga am sa tool ak yooyu boobu moom tëj na boobu moom jeex na jeex na tàkk loolu la woon quoi
<breath> kon nag Aliou defe naa kontaan nga ci waa tontu bi <breath> <hesitation> ñi ngi xaarandi ba tey rek <hesitation> li mu nekk nii juróom-ñeenti waxtu <hesitation> des fukki simili ak juróom <breath> seen i jokkalante ànd ak mbokk yi nee nañu nag waxtaan bi nag yéen a ko moom <breath> monsieur Cissokho yéen la fi nekkal

<hesitation> monsieur Cissokho ba tey rek ci biir waxtaan wi <breath> <hesitation> comme niñ ma ko donc maanaam ay assurances ni ñu ko waxee assurance classique ak assurance <hesitation>

waawaa c' est à dire que <hesitation> ba léegi daal fépp foo dégg assurance classique moom mooy assurance perte récolte <breath> fépp foo dégg assurance indicelle mooy assurance boo xam ne ci benn <hesitation> indice ñu koy woowee indice boo xam ne ñëpp ci lañ bokk déficit pluviométrique donc ci lañ ko ci lañ ko teg waaye comme ni ma la ko waxee ci assurance perte récolte boobu mooy assurance classique bi dèjà xëy na am na loo xam da koy interesser nit ñi pour peut être déwén lay doon <breath> <hesitation> ña su ma si bëggee dugg ñaata laat fay alors pour fay bi procédure bi
waaw salaamaaleykum waaw rajo Tambacounda
waaw kooku kan la ak fooy wootee
man de maa ngi tudd Mouhamed Sall te daénuy gën a dégg outaz Sall
oustaz Sall
waaw maa ngi dëkk Thiara Gilel nag waaye temps yii maa ngi Thiawara foofu laay béyee
<hesitation> Dia Diawara
Thaiawara
Mayel Dibi
waaw léegi assurance mbéy boobu ngeen di wax ci wàllu tool yi moom laa doon laaj ba laajlu encore ndax ku ci bëgg a dugg
dëgg la
waaw

jërëjëf jërëjëf oustaz Sall <breath> waa moom laa doon wax si sama début émission ma ne ko fu mu toll nii

li ko sabab mooy taw ñëw fekk yow bàcc rek moo desoon

war nga délclarer ne ko

bu fekkee lakk-lakk la au moins bu fekkee lépp a lakk énu xam ne

hectare bu nekk da ngay ne man jënd naa engrais <breath> man jënd naa semence man jënd naa urée man labourer naa man fay naa surga <breath> léegi nga xayma xaalis boobu ñaata la nga ne ah man hectare bii de <breath> su ma

kon bu boobaa

kon ñu fay la au moins lu jege deux cent mille parce que am na loo xamante ne <hesitation> ci sa ndodd lay nekk moom la ñu woowee maanaam ci ñaar fukk bu nekk au moins yaay fay sa bo yaa jël sa bopp ñaar dërëm mais ñun ñu

waaw noonu lay demee
foofu de da li ma doon laaj mooy
waaw xam naa xam

waaw c' est !fra que dama doon ñëw rekni mu doon demee
waaw li waa ji wax rek ma ma déglu la ci rajo bi
waaw

dëkk la dëgg léegi pour

waaw d' accord d' accord
waaw
jëlal rajo bi jëlal rajo bi gaaw <noise> nga déglu
<hesitation> <hesitation> waaw oustaz <hesitation>
oustaz Sall
waaw <breath>
léegi pour dugg si maanaam comme ni ma ko waxee xëy na dinaa la expliquer ni ñu ciy duggee mais pour ren li ma ko doon waxee moom moo xaw a tardé ku ci bugg a dugg tardé nga parce que dafa am fu ñu waxtu bu ñuy bindoo ak bu waxtu bu muy jeexee ci assurance <breath> mais nag pour gindi la rek peut être ay at yiy ñëw pour dugg si <breath> yow balaa ñuy xam sa tool a ngi nii yow yaay ñëw ci ñun nga ne ah man de bëgg naa béy gàncax gii laay béy mboq laay béy wala gerte laay béy ñu bind <breath> nga ne ñun de si sama tool de am naa nangam mu superficie nangam hectares laay béy fukki hectares laay béy wala juróomi hectares laay béy ñu ne ah kon juróomi hectares la <breath> ñu ne donc léegi yow comme mboq ngay béy wala gerte ngay béy hectare bu nekk ñaata nga siy dugal ci xaalis nga ne man de li ma lim yooyu ci intrants yëpp deux cent mille par exemple laay dugal ci ci xaalis ci benn hectare ñun ñu appliquer taux benn taux boo xam ne ñu ne fu ñaar fukk bu nekk war ngaa mun a fay ñaar dërëm wala dërëm donc ñu xool ci deux cent mille ñu xa énu ne deux cent mille par exemple <breath> mun nga fay cinq mille frans exemple laa lay jox rek exemple la <smacks lips> donc bu fekkee benn hectare deux cent mille la cinq mille ngay fay pour ñu assurer la exemple la nag <breath> léegi bu fekkee juróomi juróomi hectares nga am xam nga juróom boo ko multiplier par <hesitation> deux cent mille donc day nekk presque un million <breath> donc yow li nga dugal si juróomi hactares yi un million la <breath> donc un million deux cent mille bu nekk cinq mille ngay fay exemple ni donc cinq mille fois cinq lay doon donc vingt cinq mille ngay fay donc loolu bu xasee am énun ñu defal la contrat léegi nag des na li ngay nga ne sama tool bërëb sangam la ci la ñuy déplacer wu nag <breath> dem xool li li nga déclaré ne kii ù la nekk toolam mu ngi nii dañ fay dem jo yore suñu GPS xool sa tool yaatuwaay bi cinq hectares nga wax ñu xool yaatuwaay bi constaté ko effectivement cinq la waxoon cinq a ngi nii <breath> mboq la waxoon mboq la def léegi nag acca ñu continuer <smacks lips> léegi nag buñ demee ba campagne egg fenn ñu doxaat dem xool parce que dañuy xool ndax yow est ce que bonne pratique yi yaa ngi koy def wala defoo ko parce que am na loo xamante ne <hesitation> ndogal borom bi la <breath> mais am na loo xamante ne ndogalu doomu aadama la parce que munoo béy sa tool nga ne bon man assurer naa ko rek naa ko bàyyi noonu ñax dugg ci doo doo doo râteau doo doo desherber <breath> doo ci def dara nga bàyyi ko ne ko noonu <hesitation> bu yàqoo assurance fay ma du demee noonu les bonnes pratiques agricoles li ñu leen jàngal foog nga def ko génnee sa xel ci assurance bi parce que bu fekkee ne am-am am na <hesitation> taw ñëw na comme nu war a ni mu war a ñëwee <breath> li ngay am moo ëpp fuuf yàqu-yàqu bu amee assurance lu mu lay fay day mel fa benn oto rek oto obligatoirement foog nga jël assurance mais kenn ñaanul def accident pour ñu fay la moo tax ñun dañuy jaar benn yoon ba ñaari yoon ci nawet bi xool naka nga téyee sa sa sa sa tool am na ñoo xam ne mun nañu déclarer waaye ci biir xaalis manqué leen engrais bu ñu ci waroon def dose bi duñ ko def urée bu ñu ci war a def du ñu ko def <noise> surga bu ñu war a jël pour desherber du ñu ko def donc loolu bu du borom bi moo ñëw mais yow sa sangante
hum
moo ñëw loolu aussi dañ koy xayma xool donc noonu daal lay demee oustaz Sall <breath> jërëjëf
defe naa ne oustaz sa <hesitation> laaj moom leer na <breath> <hesitation> bu dee tamit am na beneen auditeur balaa ci ciy jeexal <breath> ñu ne 33 981 29 31 di nee na rek di seen i waxtaan <breath> <hesitation> ba tey <hesitation> monsieur Cissokho <breath> <hesitation> ci loolu naka ngeen di def maanaam ci biir waxtaan bi sànq <hesitation> oustaz <breath> <hesitation> ngir bindu wu ci assurance <hesitation> wala ci CNAAS <hesitation> mbind mi nan naka la demee
<breath> waaw en tout cas daal képp koo xam ne bugg na assurance <hesitation> pour sa tool xam ne da nga war a dem camapgne depuis mois de mai ba vraiment le 31 juin war ngaa mun a jege si CNAAS ne ko man bëgg naa bindu sunu agence bi mu ngi ci route nationale bi en face banque BCIS bi ñun ak Grand Moulin ñoo taqaloo fa lañ nekk donc mu leer nla ni man damay dem campagne teelal jege si depuis mois de mai la ñuy ubbi bindu bi dem ba le 31 juin at mi parce que bu boobaa ñun dañuy jàpp ni le 20 dèjà depuis ay côté le 20 juin

donc nit doo xaar ba xam nawet naka lay demee tiit ne ko xaaral ma ñëw ci CNAAS non non dafa war a nekk kumpa nawet dafa war a nekk kumpa ci ñun nekk kumpa ci yéen moo tax balaa nawet di tàmbali la képp ku bugg assuré wu war a jege si ñu def suñu contrat bàyyi lépp nag ci loxo borom b bu dee nawet ñëw na comme ni mu war a ñëwee leer na ma boo góobee doo soxla xaalisu assurance mais bu fekkee aussi <breath> nawet demee na boor li ngay ñàkk au moins assurance ndàmp la donc moo tax ma ne dafa am waxtu bindu waxtu boobu nag moom moo weesu noonu daal lay demee bindu bi bindu bi daal jafewul boo ñëwee daal diggante ci waxtu boobu ñu wax ñu laaj la ay laaj nga bind ñu bu loolu ñu bind moom la ñuy bind ci fiche de déclaration bi bi boo ko defee bu boobaa balaa ñuy def contrat bi ñu dem sa tool ñu doog a mésurer superficie bu nga ñu déclaré gàncax bi nga ne ko tant gàncax la ñuy def donc bu boobaa ñun aussi am nañ ay experts xam ni <breath> dose bu nekk xam na luñ luñ <hesitation> ñaata engrais moo ci dem ñaata urée moo ci dem bu fekkee urée war na cee dem wala engrais bu ci dem ak lu ñu def ñëpp xam nañu ko waaw noonu daal lay la la lay doxee
nee na nag <hesitation> fii nag nee na <breath> chaque type d' assurance maanaam ci wàllum <breath> <hesitation> jur yeeg <hesitation> mbéy mi ak boromam bu fa duggee ba pare ndax dina am loo xam ne dina ko joxe d' abord <breath> balaa ngeen di egg si kaw terrain bi <breath>
effectivement parce que <hesitation> suivant xeetu assurance yi daal assurance du lu ñuy maye assurance lu ñuy jënd la <breath> xëy na am na ay programme yoo xam ne am na lu ngay fay am na lu ñu lay fayal ci programme yi parce que ñoom ñoo ko fay mais toujours que da ngay fay ñoo xam ne bokkuén ci <hesitation> programme yi ñoo yor sa tool da ngay fay bu ñu la nee xayma ñu xayma sa tool <hesitation> xayma li nga ci dugal ñu ne la ah ñun daal mun nañ la garanti ne assuré nañ la nangam lii nga war a fay da nga koy fay après <noise> boo ko fayee ñu def ko en réserve déplacé wu nag dem su ku lu ñuy woowee visite de risque dem xool li nga ñu wax <hesitation> ci këyit ndax loolu la ñuy fekk si terrain bi donc ñu bu ñu fekk la si terrain bi li nga yore li nga fay

li nga xam ne nag wax nga ko déclarer nga ko fekkuñ ci terrain bi sa xaalis mu ngi fi ñu ne ko ah donc <hesitation> fausse déclaration nga ñu defal fausse déclaration nag nulité la maanaam contrat amul fépp foo xam ne <breath> yokk nga ci ci risque yi nga war a jël ñun buñ ko découvrir contrat amatul ñu delloo la sa xaalis léeg-léeg sax am loo xam ne da ngay perte waaw moo tax déclaration bi nga war a déclaré dafa nekk déclaration bu fiable comme ça bu ñu demoon si terrain bi ñu fekk loolu foofu
ba léegi <hesitation> monsieur Cissokho nee naa <hesitation> CNAAS <breath> assurance bokk waaye ba tey rek fan ngeen tolloo bi ngeen énëwee ci région Tambacounda <breath> fan ngeen ci tolloo maanaam xayma bi <hesitation> ci wàllum population bi <hesitation> ak fi ngeen bëgg a atteindre ndax atteindre ngeen seen cyble ba pour le moment <noise>
jërëjëf vraiment question bu am solo la question bu am solo parce que <hesitation> ci wàllu résultat moom wax dëgg yàlla <hesitation> tey jii nii ñu ngi ci sant suñu borom <hesitation> daanaka depuis 2014 la ñu implanté wu fii ba presque 2017 2018 bii nii ci <hesitation> population assuré wax dëgg yàlla léegi <breath> selon programme yi bu dee programme laa jël daaw la ñu commencer programme boobu boobu rek am nañ au moins plus de vingt quatre mille producteurs ci région Tamba ak région Kolda <noise> bu fekkee ni yeneen programme la par exemple programme boo xam ne programme CNAAS <hesitation> ak projet PAM la tey jii ñu ngi ci plus de sept mille ci région Tamba ci producteurs yu assurés wu ci fekkee ne programme assurance Pader la boo xoolee bon programme par programme <hesitation> PAM sax xëy na benn at laa jël mais boo booy depuis 2014 ba deux mille <hesitation> deux mille <hesitation> deux mille dix huit bi nii deux mille dix huit bi nii <breath> presque ñu ngi ci ay dix huit mille ba dix neuf mille producteur yu énu assurés boo defee cumul bi yëpp xam nga loolu tuutiwul bu dee programme Pader la aussi daawaati jéeg la ñu commencé ba nii boo ko xaymaa au moins am nañ cinq cent wala six cent producteurs yoo xam ne ñu ngi ci <breath> maintenant bu fekkee da nga jël yeneen producteurs yoo xam ne bokkuñu programmes yi wala ay coopératives la ñu vraiment loolu aussi ñu ngi ci ay quatre mille ba cinq mille producteurs donc boo xoolee population assurée ci programme au moins dem naén plus de cinquante mille producteurs tey ci biir région Tambacounda ci 2014 ba 2018 bii nii nga xam ne vraiment nit ñi commencé nañ xam njëriñu assurance parce que :fralépp lu nga xamante ne nit mu ngi ci dugg chaque année nga gis nit ñi yokk c' est parce que dañ ko wóolu wóolu bi si lan la demee parce que ndàmpaay dafay am parce que ñaari at yii ba ñetti at yi gis nañ ni taw dina xaw a manqué oubien mu teel a arrêté oubien mu yéex a démarré te loolu bu amee dafa am jeexital ci rendement yi te bu amee jeexital ci rendements yi fay rek moo cay topp <smacks lips> ci programme mu coton bi boo xam ne waa FNPC SODEFITEX ak CNAAS gu bu waa CNCA C CNCH gunge leen <breath> mais daaw yàqule bu ñu yàqule fay nañ leen presque ci ndàmpaay rek cent quatre vingt douze pour cent quatre vingt treize millions foog ñu ñoom ñu dikkaat
monsieur Cissokho ñu

<breath> ci nasaraan <hesitation> ci olof

<hesitation> Tambacounda FM di woon nag seen <hesitation> xarit Cheikh Cissokho moo nekkoon ci <hesitation> invité bi ñu gën koo xamee Cissokho assurance jokko àll yi Cissokho <laughs> assurance
voilà
ñu ne voilà <laughs> moom la
moom mii la <laughs>
ne leen nag assuarance tey solution la en tout cas ci <hesitation> changements climatiques yi tey jii nii <hesitation> jaaxle am na tey amul fenn foo xam ne béykat am na fa weeruwaay amul fenn foo xam ne sàmmkat am na fa weeruwaay parce que dina toll boo xam ne sàmm gàncax amatul jur yi di dee di feebar assurance rek moo leen mën a génnee pour que suñu mala yi buñ deewee ñu mun leen dàmp ñu am <breath> donc di wax rek suñu numéro ba léegi 77 555 28 75 la
<hesitation> waaw
nekk ci <hesitation> boulevard Demba Diop en face BICIS cinq 77 28 75 fix bi nekk 33 981 31 28
ca boulevard <hesitation>
Demba Diop en face banque BICIS bi
BICIS bi
accolé wu ci Grand Moulin bi
<breath> kon nag <hesitation> ñu ngi gërëm tamit suñu auditeurs yeeg ki nga xam ne mooy Souleymane Ba moom ak ki nga xam ne mu di Aliou Diaby <breath> ak tamit kii di Souleymane Sall mi nga xam ne woote nañu fi <breath> ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant <noise> tamit ak képp koo xam ne tamit <breath> jotoo dugg waaye toog nga di déglu <music> waxtan bi ñu ngi leen di gërëm Jokalante la woon <music> Moustapha Gueye Cheikh Cissokho ñu ngi leen di gërëm Youssouphe Sow <music> mbokk yi ba jëmmi jamono